Oondundu odho dhimwe dhomiishitwa iiwanawa. Aantu oyendji ohaya ka talela po komahala hoka ku na oondundu, yamwe taya tala nkene eshito lyo opala, yo taya thaneke wo omathano.

Aantu komahala ga yoolokathana oye na uundama moka haya tekula oohi. Ohaya tekula oohi dhomaludhi ga yoolokathana, taye dhi pele mo nduno iikulya yo taya lundulula omeya ethimbo nethimbo uuna sha pumbiwa.

Oondundu odho dhimwe dhomiishitwa iiwanawa, mbyoka hayi monikitha eshito lyoopala. Koondundu ohaku kala kwatoka uuna pethimbo lyondawu, nohaku mene wo omwiidhi niimeno iikwawo.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaanafalama noshowo kaantu momagumbo. Oondjuhwa ohadhi vala omayi yo aantu taya ka landitha omayi ngoka opo ya vule okwiimonenamo iiyemo.

Aantu mongaashingeyi oyena uundama moka haya tekulile oohi dhomaludhi gi ili no gi ili. Ohaye dhi pele mo iikulya opo dhi vule oku koka yo ta ye kedhi landitha uuna dha koko.

Aantu mongashingeyi oya pwokoka mokutekula oohi oshoka oye na oondama moka haya tula omeya yo taye dhi tekulilemo nduno, ohaye dhi pelemo iikulya opo dhi wape okukoka.

Aatalelipo ohaya ende niihauto yayo tayeya oku talela po omandeyina geli mombuga ya Namibia. Ehala ndika ohali monika nawa noonkondo. Ohaya kala yena omathano taya thaneke.

Moofaalama odhindji aanafaalama ohaya longitha uushina mboka hawu longo iilonga ya yoolokathana ngaashi okukuna, okupulula nosho woo iilonga oyindji.

Aantu oyendji oyena oondama moka haa tekula oohi dhomaludhi ga yoolokathana. Ohaye dhipele mo nduno iikulya yo taa lundulula omeya ethimbo nethimbo.

Aantu oyendji mongashingeyi ohaya tekula oohi kuyoyene moondama. Ohaye dhi pelemo nduno iikulya yo taya lundulula omeya ethimbo nethimbo opo yakaleke po uundjolowele woohi.

Oondundu odho dhimwe dhomiishitwa mbyoka iiwanawa. Koondundu ohaku mene omwiidhi noshowo iimeno yilwepo. Oondundu ohadhi nana aatalelipo okuza koombinga noombinga woo

Momagumbo ogendji go pashinanena ano momagumbk go moondoolopa omuna iipundi ya hongwa miipilangi oshowo yimwe ngaashi omatyofa .omuna woo oo radio dhomu zizimbe.

Aantu oyendji mongashingeyi ohaya ilongele kuyoyene. Oyena uundama moka haya tekula oohi dhomaludhi gayoolokathana. Ohaye dhi pelemo nduno iikulya, nuuna dhakoko ohaye dhi kwatamo noonete.

Aanafaalama oyendji mongaashi ngeyi, oha ya longitha omukalo gokutulula ominino dhomeya moondjila dhiimeno, eta ye dhitsu nduno oombululu, opo dhiwape oku tekela iikunomwa yawo tadhi endelele.

Aantu koombinga noombinga oyena oondama moka haya tekula oohi. Ohaya tekula oohi dhili momwaalu ogundji, dhomaludhi gayoolokathana. Ohaye dhipele mo nduno iikulya opo dhiwape okukoka.

Pomahala gomatalelepo ohapu kala puna oondunda dhatema nawa unene ngele kwatoko. Aatalelipo omo haya hiile oondunda dho kulala, yo taya kala puupundi mbono wulipo tayi inyanyudha.

Aantu oyendji monena ohaya tekula oohi moondama kuyo yene, ohaya tekula oohi dhomaludhi ga yoolokathana dhili momwaalu ogundji ohaye dhi pelemo nduno iikulya opo dhi koke.

Koondundu ohaku kala omamanya gatatuka uuna omvula tayi loko. Ohaku kala kwamena omwiidji niimeno yilwe. Ohadhi gandja omalukalwa kiinamwenyo yayooloka.

Aantu oyendji koombinga noombinga oyena uundama moka haya tekula oohi dhomaludhi gayoolokathana. Ohaye dhi pele mo nduno iikulya opo dhiwape okukoka. Nuuna dhakoko ohaye dhi kwata mo opo ya kalanditha nenge ya ka lye.

Aantu yamwe ohaya tungu omahala gawo gokukalwa ano omagumbo gawo koondundu , oshoka komahala hoka koondundu ihaku kala omakudhilo.

Omahala ogendji go mayinyanyudho oha pukala uutala muna uupundi nuutafula wa nuninwa aatalelipo. Oha pukala wo uundama womeya wo kumbwinda.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi ohaya longitha ominino dhomeya opo ya wape oku tekela iimeno yawo , etaye dhi tsu nduno oombululu dho tadhi tekele iimeno tadhi endelele.

Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka yomokuti hayi adhika moshikunino shegameno moNamibia hashi dhanwa Etosha oha mukala nduno aantu mboka teye yeyi sile oshipwiyu nosho wo okuyi gamena.

Uuna omvula ya loko ohapu kala omahala gamwe ngoka gatengela omeya no ihapu vulu okweendwa. Ashike aantu ohaya kongo ondunge yokutungilapo uupilangi opo ya wape okweendapo.

Ombuga osho shimwe shomiishitwa iiwanawa mbyoka hayi kala nokuli yo opaleka eshito. Mombuga ohamu kala omwiidhi noshowo iimeno yilwe po ngaashi omano.

Pomahala ogendji gomatalelepo ohapu kala pwa tungwa nawa. omahala galwe ohaga tungwa mokuti opo nduno aatalelipo yakale taya inyanyudha yo taya tala eshito nkene lyo opala.

Aanafalama mongashingeyi ihaya longowe nuudhigu unene okutekela iimeno yawo, oshoka ohaya longitha omukalo gwokutula ominino dhomeya moondjila opo dhiwape okutekela iimeno.

Aanafaalama oyendji kombinga noombinga ohaya kunu iikunomwa ya yoolokathana ngaashi oonyanga. Oonyanga odhili pomaludhi gaali opuna ndhoka oontiligane naandhoka oondjelele.

Omahala gamwe go ma talelepo oha ga kala gatungwa oma hala go ma inyanyudho ge li mokuti, nuuna nduno aatalelipo ta ye ya oku talelapo, oha ya tala tala eshito sho lya opala.

Embakumbaku olyo lyimwe lyomiilongitho yopashinanene shoka hali longo iilonga tali endelele ngaashi okupulula, okuhelela noshowo okuteta omwiidhi.

Aantu yamwe oya tunga omagumbo gawo komahala hoka kuna oondundu oshoka okuna eyi mweneneno ihaku kala omakudhilo ogendji.

Oondundu odho dhimwe dhomiishitwa mbyoka hayi kala ya opaleka eshito, oondundu ohadhi nana aatalelipo okuza komahala ga yoolokathana. Noshowo kiilongo yi ili noyi ili, ta yeya okutala nkene eshito lyo opala.

Aantu momikunda oyena uudhiya momagumbo moka haya tekula oohi, ohadhi pewa iikulya opo dhi koke. Ngele odha koko ohadhi hugwa mo etadhi landithwa, nenge dhi gandje oshiyelelwa kaanegumbo.

Oondundu odho dhimwe dhomiishitwa iiwanawa. Kondundu ohaku mene omwiidhi nosho woo iimeno yilwe ngaashi oomano. Oondundu ohadhi nana woo aataleli po okuza komahala gili no gili.

Aantu oyendji koombinga noombinga ohaya tekula oohi moondama dhomaludhi gayoolokathana . Ohayedhi pelemo nduno iikulya opo dhiwape okukoka . Uuna dhakoko ohayedhi kwatamo moonete.

Aanafaalama oyendji ngaashingeyi ohaa longitha omukalo gopashinanena oku kokeka iimeno yawo unene tuu mbyoka ihaayi pumbwa oonte dhetango odhindji ano taya longitha omashina.

Momagumbo ogendji gomoondolapa ohamu kala ehala hali ithanwa oseti, muna iipundi yomasdhofa noshowo uutafula wumwe wa hongwa miipilangi noshowo iipundi, noshowo noradio yomuzizimba.

Uudhila owoludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tuka mewangandjo . Uudhila ohawu kala momano noshowo okugondja momiti.

Pethbo lyOkwenye uuna ombepo tayi pepe omiti odhindji ihadhi kala dhi na omafo. Oshoka oga pepwa ko kombepo opo dhi vule okutotulula omafo gamwe omape.

Aantu oyendji mongashingeyi uuna omvula ya loka nawa, ohaya kutha oonete taya ka kwata oohi. Ohaya kwata oohi ngaashi omakende nadhimwe wo dhomaludhi gi ili nogi ili.

Aantu oyendji mongashingeyi ohaya tekula oohi momikalo dha yoolokathana. Yamwe ohaya tula omeya miiyaha, opo ya vule okutekula oohi manga oonshona yo taye dhi lundululile nduno miiyaha ngele dha koko.

Aantu oyendji uuna omvula ya loka omuloka omwanawa, oha ya ka kwata oohi momandombe nosho woo miishana. Oha ye dhi kwata noonete.

Aantu oyendji komahala ga yoolokathana oyena uundama moka haya tekula oohi, ohaya tekula oohi dhoma ludhi ga yolokathana yo taya lundulula omeya ethimbo nethimbo uuna sha pumbiwa.

Aantu komahala gayolokathana oha ye kiidhewula ano haakamatuka koondundu , oha ya katala woo nkene eshito lyoopala mokutala oondundu hoka kwamena iimeno niikwawo yilwe.

Efuta olyo limwe lyomiishitwa iiwanawa mbyoka hayi nana aataleli po okuza komahala gayoolokathana. Aantu mbaka ohaye ya okutala nkene omeya tagii nyenge, eshito lyoopala.

Aanafalama oyendji kombinga nombinga ohaya kunu iikunomwa yomaludhi gili no gili ngashi onyanga, omata ,uunawandesha, ihakautu nayilwe oyindji yindji.

Mombuga yaNamibia omuna oshimeno shoka shatseyika nawa Welwitchia Mirabils. Oshimeno shoka osha kala mombuga yaNamibia ule womvula omayovi nohashi nana aatalelipo okuza kiilongo ya yolokathana.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi ohaya longitha omashina gopashinanena ngoka haga longo iilonga ngaashi okupulula, okukuna , okuyuula omwiidhi noshowoo iilonga yiili noyiili.

Aanafalama oyendji mongashingeyi ohaya longitha omukalo gopashinanena mokukokeka iimeno yawo, unene tuu mbyoka kayi hole oonte dhetango odhindji.

Aanafaalama koombinga noombinga ohaya kunu iikunomwa yayoolokathana. Oyena omukalo gokukuna ano taya topola omahala muumpungu wiili nowiili opo yavule okukuna iimeno yayoolokathana.

Uunafaalama mongashingeyi owaninga omukalo ndjigilile. Aanafaalama oyendji ohaya kunu iilikolomwa yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi omboga yopashinanena, omapungu, oonyanga, omatama nayilwe oyindji.

Aantu mongashingeyi oya pyokoka mokutekula oohi, oshoka oyena uundama moka haye dhitekulile, yo taye dhipele mo nduno iikulya. Nuuna dhakoko ohaye dhi kwata mo noonenete ihe etaya kalanditha.

Aanafalama ohaya kunu iimeno yomaludhi ga yoolokathana. Ohaya kunu iimeno yimwe mbyoka ihaayi pumbwa oonte dhetango na ohaya longitha oothayila noonete okuyi sikila opo kaa yi mone oonte dhetango odhindji.

Oondundu odho dhimwe dhomiintshitwe iiwanawa mbyoka hayi nana nokuli aatalelipo okuza komahala ga yoolokathana. Koondundu ohaku mene omano oshowo iimeno yimwe po ngaashi omwiidhi.

Aantu oyendji kombinga nombinga oyena oondama moka haya tekula oohi dhomaludhi ga yolokathana. Ohaya lu ndulula omeya ethimbo nethimbo una sha pumbiwa opo ya kale kepo uundjolowele woohi.

Oondundu odho dhimwe dhomiishitwa iiwanawa mbyoka hayi monikitha eshito lyoopala. Koondundu ohaku kala kwamena oomwiidhi nosho wo omano. Ohadhi gandja omalukalwa kiinamwenyo yi ili noyi ili.

Uudhila owo wumwe womiinamwenyo mbyoka iikwamawawa. Uudhila owundji ohawu kakonga pomahala mpoka puna omeya wuvule okunwa. Uunamwenyo mbuka ohawu kala momano tawu ningi ekudhilo.

Aanongononi mboka haya longo moo Labolatoli, ohaya tutsu omeya, nenge omiti, opo dhi wape okuka longithwa kaakwashigwana dhili pamukalo omwaanawa..

Aanafaalama mongashingeya ihaya longo we nuudhigu okutekela iimeno yawo. Oyena omukalo gokutula ominino dhomeya moondjila dhiimeno opo dhivule oku tekela iimeno uuna tayi pumbwa omeya.

Pomahala gomatalelepo ohapu kala uundama wokumbwinda mboka wuna omeya ganuninwa ano okuyoga. Ohapu kala woo uupundi nuutaafula mpoka aatalelipo haya kuutumba ee tayi inyanyudha.

Oondundu odho dhimwe dhomiishitwa mbyoka hayi opaleke eshito. Koondundu ohaku kala kwamena oomwiidhi nosho wo iimeno yilwe po. Ohadhi gandja wo omalukalwa kiinamwenyo yi ili noyi ili.

Aantu koombinga noombinga unene tuu ethimbo lyo komatango ohaya kutha uuthanguthangu yawo opo yeki idhewule ano taya hingi taya thigathanapo

Oondundu odho dhimwe dhomishitwa iiwanawa, Oondundu ohadhi gandja omalukalwa kiinamwenyo yilwepo ko ohaku mene wo omwiidhi niimeno yilwe ngashi omano.

Oondjamba odho dhimwe dho miinamwenyo yomokuti mbyoka hayi adhika mEtosha moNamibia ano moshikunino shiinamwenyo. Oondjamba kadhi hole epiyagano oshoka odha nika oshiponga.

Aanafaalama koombinga noombinga ohaya kunu iikunomwa yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi omapungu, omatama, oonyanga, uunawamundesha nayilwe oyindji.

Omahala gokutunga mongashingeyi oha ga kala ga pumba, naantu yamwe oha ya kutha onkatu opo ya tunge omagumbo gawo kohulo yoondundu hoka kwiimwenenena nokaku na omakudhilo ogendji.

Oondundu odho dhimwe dhomiishitwa iiwanawa mbyoka hayi hili aataleli okuza komahala gayoolokathana taye ya okutala nkene eshito lyoopala yo taya thaaneke omafano.

Eshito ohali kala lya opala noonkondo. Iimeno yomaludhi ga yoolokathana oyo yi li ombinga yeshito, nohayi monika nawa. Yimwe yomuyo nokuli ohayi nana aatalelipo okuza komahala gi ili nogi ili.

Pomahala ogendji gomatalele po ohapu kala pwa tungwa oondunda dhoomwiidhi gopashinanena tadhi monika nawa, omo nduno aataleli po ohaya landa iikulya yawo noshowo iikunwa.

Oondjamba odho dhimwe dhomiinamwenyo yomokuti mbyoka hayi adhika moshikunino shiinamwenyo moNamibia ano mEtosha. Oondjamba odho iinamwenyo mbyoka kaayi hole okuhindwa yo iinene kiikwawo.

Oondundu odho dhimwe dho miishitwa iiwanawa yeshito. Koondundu ohaku mene iimeno mbyoka ihaayi pumbwa omeya ogendji. Oshoka ihaku mono naa nawa omvula yagwana.

Aawambo ngele ya mana okuteya iilya yawo momapya ohaye yi tula nduno pomalupale opo yi vule okuyungulwa yo yi kasiikililwe miigandhi noshowo palwe.

Aantu oyendji mongashingeyi uuna omvula ya loka omuloka omuwanawa ohaya yi mpoka puna iishana yomeya ye na oonete dhawo opo ya ka kwate oohi ya vule okwiipalutha.

Oongolo odho iinamwenyo mbyoka hayi kala mokuti. Hayi kala moshikunino shegameno mo Namibia hashi ithanwa Etosha. Iinamwenyo mbika oyi hole oku kala pamwe.

Oondjamba odho dhimwe dho miinamwenyo yomokuti, ohayi adhika moNamibia moshikunino she gameno, ano mEtosha. Iinamwenyo mbika kayi hole epiyagano oshoka oya nika oshiponga.

Aantu oyendji koombinga noombinga oyena uundama nenge moka hatekula wo oohi, ngaashi miiyaha nenge mombaali. ohaya tekula nduno oohi dhomaludhi gayooloka thana opo yavule okwiimo nenamo iiyemo.

Aantu oyendji kombinga noombinga dhoshilongo , oyena uundama moka haatekula oohi, ohaye dhitekula nduno pamaludhi gayooloka .yotaye dhipelemo iikulya nuuna dhakoko ohaye dhikwatamo opo yeke dhilandithe.

Aantu mongashingeyi ohaya tekula oohi koyo yene ano yena oondama moka hayedhi tekulile. Ohaye dhipelemo nduno iikulya yotaa lundulula omeya ethimbo nethimbo opo yiwape oku kalekapo uundjolowele woohi.

Aantu moofaalama dhawo ohaya kunu iikunomwa yomaludhi gayoolokathana ngaashi, omapungu, uunawamundesha, omatama, oonyanga nayilwa wo oyindji.

Koondundu ohaku kala omamanya noshowo ha kumene iimeno yilwe ya yoolokothana. Uuna etango tali ningine koondundu ohaku monika nawa.

Koondundu ohaku kala kwa mena omwiidhi nosho wo iimeno yilwe. Oondundu ohadhi gandja omalukalwa kiinamwenyo yi ili noyi ili unene tuu mbyoka iishona.

Aantu mongashingeyi oya pyokoka mokutekula oohi, oshoka oyena uundama moka haye dhi tekula . Ohaye dhi pele mo nduno iikulya opo dhiwape okukoka nuuna dhakoko ohaye dhi kwata mo nuunete.

Aanafalama oyendji oyena iimeno yo maludhi ga yoolokathana. Opuna iimeno mbyoka ihayi pumbwa oonte dhetango odhindj, naanafalama ohaya longitha oonete noshowo oothayila oku yi siikila opo kayi mone oonte dhetango.

Oondundu odho dhimwe dhomiishitwa iiwanawa ohadhi nana aatalelipo okuza komahala ga yoolokathana taye ya okutala nkene eshito lyoopala. Koondundu oha ku mene omwiidhi noshowo iimeno yilwepo.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi ,oyena uushina mboka ha wu longo iilonga mofaalama ngaashi yoku teya ,yoku pulula nosho woo yoku likola uupuka mboka tawu li iimeno.

Aanafaalama koombinga noombinga ohaya kunu iikunonwa yayoolokathana ngaashi omatama, oonyanga, uunawandesha, iihakautu nayilwe oyindji.

Embakumbaku olyo lyimwe lyomiilongitho yo pashinanena ndoka hali longo iilonga ngaashi: okupulula, okukuna, okuyungula omwiidhi na yilwe wo.

Oondjamba odho dhimwe dhomiinamwenyo yomokuti mbyoka hayi adhika moshikunino shiinamwenyo mEtosha moNamibia ohayi naana aatalelipo okuza kiilongo ya yoolokathana wo.

Oondundu odho dhimwe dho miishitwa mbyoka iiwanawa nokutala. Aantu oyendji komahala gayoolokathan ohayeya okutala nkene eshito yloopala yo taya thaneke nduno.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo hayi tekulwa kaantu momagumbo oshowo kaanafaalama . Oondjuhwa ohadhi vala omayi , dhiwape oku kalandithwa aantu eta ya imonenemo iiyemo.

Aantu oyendji oyena oondama moka haya tekula oohi, nuuna dha koko ohaye dhi kwata mo noonete. Oha ye ke dhi landitha nduno opo ya vule oku imonena iiyemo.

Oondjambameya odho dhimwe dho miinamwenyo yomokuti, odhi hole okukala momeya na ihadhi kala naana mpoka kapu na omeya, oondjambameya ohadhi nana aatalelipo okuza koombinga noombinga wo.

Aawambo oya simaneka oku dhika omagumbo gawo niiti. Ohaya tungu woo oondunda momwiidhi oshoka osho haya ningi pamuthigululwakalo gwawo.

Aanafalama oyendji mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu mokukokeka iimeno yawo ohaya longitha omukalo gopashinanena uunene tuu mokukokeka iimeno mbyoka ihayi pumbwa oonte dhetango.

Embakumbaku osho shimwe shomiilongitho yopashinanena ndyoka hali longo iilonga tali endelele ngaashi okupulula, okukuna, okuyogolola omwiidhi na yilwe wo.

Kondundu ohakukala wo omamanya gatatuka, gatatuka ano sho omvula tai loko nenge paushitwe. Ohaku mene wo omiti. Ohadhi gandja wo omalukalwa kuunamwenyo uushona.

Aantu oyendji oyena oondama moka haya tekula oohi, ohaya tekula oohi dhomaludhi ga yoolokathana ohaya lundulula omeya ethimbo nethimbo uuna shapumbiwa opo ya kalekepo uunjolo wele woohi.

Aantu oyendji koombinga noombinga oyena uundama moka haya tula omeya, yo taya tekula mo nduno oohi dhomaludhi gi ili nogi ili. Nuuna dha koko ohaye dji kwata mo e taya ka landitha.

Oonduli odho dhimwe dhomiinamwenyo yomokuti hayi adhika moshikunino shegameno moNamibia ano mEtosha. Iinamwenyo mbika oyi na oothingo oonde noshowo omagulu omale.

Aantu moolabolatoli ohaya konakona omiti nosho wo iinima yilwe, ta ya konakona ngele oyi na omikithi nenge oyi na uundjolowele, ta yi wapa oku longithwa nduno kaantu.

Aantu oyendji ohaya tekula oohi pamikalo dhayoolokathana. Yamwe oyena uundama mono haye dhi tekulile, ohadhi pelwa mo iikulya yo taya lundulula omeya ethimbo nethimbo.

Aanafaalama oyendji ohaya longitha omukalo gokutula ominino dhomeya moondjila dhiimeno yayo opo dhiwape okutekela iimeno tadhi endelele. Ohaye dhitsu oombululu.

Aantu yamwe koombinga noombinga ohaya tekula oohi muundama womeya. Ohaye dhipele mo nduno iikulya opo dhiwape okukoka, nuuna dhakoko ohaye dhikwata mo e taya kalanditha osho wo okuka lya.

Aanafaalama oyendji monena i ha ya longo we nuudhigu oshoka, o pu na omashina ngoka ha ga longo po iilonga ngaashi; omambakumbaku ngoka ha ga pulula, ha ga teya, ta ga kunu, osho woo okulonga iilonga oyindji.

Oondjuhwa odho dhimwe dho miitekulwanamwenyo ndhoka hadhi tekulwa kaanafaalama osho woo kaantu momagumbo. Ohadhi vala omayi ngoka haga ka landithwa po opo aantu yiimonene iiyemo.

Monamibia omuna esiku li ikalekelwa lyanuninwa okukuna omiti. Aantu koombinga noombinga ohaya zi momagumbo taya ka kuna omiti pomahala mpoka pwambugapala.

Pomahala ogendji gomatalelopo ohapu kala uutala noshowo oositola moka aatalelipo haya kalanda iinima. Ohapu kala nduno tapu monika nawa.

Pomahala ogendji gomatalelepo ohapu kala okamwiidhi hoka hakiithanwa ongwena ko opalekwa nawa, pu na omasiga gokuyotha onyama opo nduno aatalelipo yiinyanyudhe.

Moofaalama odhindji mongashingeyi aantu ohaya longitha omukalo gopashinanena goku kokeka iimeno yawo. Ohaya longitha omashina ngoka haga teya uuna iimeno ya tula ko iiyimati e tayi adha okutewa.

Mombuga yaNamibia omuna oshimeno shoka hashi ithanwa welwitshia. Oshimeno shika oshakala mo mombuga yaNamibia uule woomvula omayovi nohashi nana aatalelipo okuza kiilongo yayoolokathana.

Oongombe odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo hayi tekulwa kaanafaalama noshowo kaantu komagumbo. Oongombe ohadhi tupe omahini noshowo onyama.

Oondundu odho dhimwe dhomiishitwa iiwanawa, mbyoka hayi kala yo opala yo tayi nana aatalelipo okuza komahala nosho wo kiilongo ya yoolokathana, tayeya okutala nkene eshito lyo opala, yo taya thaneke wo omathano.

Aatalelipo okuza kiilongo ya yoolokathana ohayeya moNamibia tayeya oku talela po iikunino yiinamwenyo ngaashi Etosha, Naukluft Park tayeya okutala nkene iinamwenyo yili pamaludhi ga yoolokathana.

Aantu oyendji monena, oye na uundama moka ha ya tekula oohi, oha ya tekula oohi dhomaludhi ga yoolokathana, yo ta ye dhi pelemo nduno iikulya opo dhikoke dhi wape oku liwa.

Aantu oyendji koombinga noombinga oyena uundama moka haya tekula oohi. Ohaya tekula oohi dhomaludhi gi ili nogi ili, yotaye dhi pe iikulya opo dhikoke.

Aantu oyendji ngashingeyi oyena uundama mpka haya tekula oohi. Ohaya tekula oohi dhomaludhi giili nogiili. Ohaya kutha mo omeya ngele ga kala nondoya e taya tula mo galwe.

Eshito oshinima oshiwanawa, omeya gothithiya ogo gamwe gomiinima yeshito. Omeya ngaka ohaga tondoka ethimbo kehe no kaagena esiku ga fudhe po.

Omagumbo ogendji gopashinanena ohamu kala okombitha. Mokombitha ohamu kala uutaafula noshowo uupundi wa hongwa miipilangi. Ohamu kala nduno iimbele, uusindo noshowo iiyaha.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi iha ya longowe nuudhigu oku tekela iikunomwa yawo, oshoka oha ya longitha omukalo gwokutula ominino dhomeya moondjila dhiimeno, yo ta ye dhi tsu nduno oombululu opo dhi wa pe oku tekela iimeno.

Onduli osho shimwe shominamwenyo yomokuti hayi kala moshikunino shinamwenyo moNamibia hashi ithanwa Etosha. Oshinamweyo shika oshinambili oshina omuthika omule leka othingo onde, omagulu omale nelaka ele.

Oonkoshi odho dhimwe dhomiinamwenyo yomokuti hayi adhika moshikunino shiinamwenyo mEtosha moNamibia. Iinamwenyo mbika oya nika oshiponga noonkondo unene kaantu nokiinamwenyo iikwawo.

Aantu oyendji mboka haya tekula oohi moondama, oha yeya oku ta lelwa po kaaleli yoshilongo ngaashi oongoloneya nosho wo ooyene yomikunda ta yeya oku tala nkene ye na uunongo woku tekula oohi.

Aanafaalama oyendji koombinga noombinga ohaya kunu iimeno yili momwaalu ogundji ya yoolokathana ngaashi: omboga yopashinanena, oonyanga, omatama nayilwe oyindji.

Aantu oyendji mongashingeyi oye na oondama moka haya tekula oohi. Ohaye dhi pele mo nduno iikulya yo taya lundulula omeya ethimbo nethimbo uuna sha pumbiwa.

Oonkanga odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo mbyoka hayi tekulwa kaanafaalama osho woo kaantu yamwe momagumbo. Iinamwenyo mbika ohayi vulu oku landithwa po, opo aantu yiimonene mo iiyemo.

Aanafaalama oyendji koombinga noombinga oya ningilwa iilonga yikale iipu oshoka opena uushina mboka hawu longo po iilonga pomahala gawo. Uushina mboka ohawu vulu okupulula, okukuna noshowo okulonga iilonga oyindji.

Omahala gamwe gomayinyanyudho oga tungwa koondundu. Nuuna aatalelipo ta ye ya oku talela po, ohaya kuutumba nduno puupundi wuli pondje, yo ta ya mbwindi omeya mokandambo komeya nosho wo oku tala nkene eshito lya opala.

Aantu oyendji mongaashingeyi, oyena oondama moka haya tekula oohi, dhomaludhi gayoolokathana. Ohaya tekula oohi odhindji noonkondo, nuuna dhakoko ohayedhi yuulamo noonete.

Oondundu ohadhi vulu okuhongwa nawa kaanongononi, e tadhi ningi omamanya ngoka taga monika nawa. Go taga nana aatalelipo okuza koombinga noombinga.

Aanafalama oyendji mongashingeyi ihaya longowe nuudhigu, oshoka ohaya longitha omukalo gwopashinanena okukokeka iimeno yawo. Ohaya longitha ano omashina gopashinanena.

Aantu oyendji oombinga noonmbinga oyena oondama moka haya tekula oohi dho maludhi gi ili no gi ili. Ohaya lundulula nduno omeya ethimbo ne ethimbo opo ya kalekepo uundjolowele woohi.

Aantu oyendji koombinga noombinga oyena uundama moka haya tekulile oohi dhomaludhi gi ili nogi ili. Ohaye dhi pele mo iikulya yo taya lundulula omeya ethimbo nethimbo opo ya kaleke po uundjolowele woohi.

Aantu oyendji mongashingeyi ohaya tekula oohi kuyoyene, ano yena uundama moka haya tekula. Ta ye dhi pele mo nduno iikulya, yo ta ya lundulula omeya ethimbo nethimbo uuna sha pumbiwa.

Aantu yamwe ohaya tungu omagumbo gawo koondundu oshoka mongashiingeyi omahala goku tunga omagumbo oga pumba. Komahala hoka ohaku kala kwiimwenenena nawa.

Aanafaalama oyendji ya yoolokathana ohaya kunu iikunomwa yomaludhi go ili nogi ili ngaashi oonyanga, omatama, uuna wamundesha nayilwe

Oohi odho dhimwe dhomiipalutha mbyoka yi holike kaantu. Ohadhi kwatwa uuna omvula ya loka. Yo teya ke dhi landitha nduno ya vule oku imonena mo iiyemo, noshowo oku ka lya komagumbo.

Embakumbaku olyo limwe lyomiilongitho yopashinanena ndoka hali longo iilonga ngaashi, okupulula, okukuna, okuhelela nosho wo okuyugula omwiidhi.

Aantu oyendji koombinga noombinga oyena oondama moka haya tekula Oohi, ohaya tekula Oohi dhomaludhi gi ili nogi ili nuuna omeya ngoka gakalamo gakaka oha yegakuthamo etaya tulamo ngoka ga yela.

Aantu oyendji mongaashingeyi oyena oondama moka haya tekula oohi, ano taya tekula oohi dhomaludhi ga yoolokathana, nuuna dha koko ohaya longitha oonete okudhi kwatamo.

Omambakumbaku ogo gamwe gomiilongitho yopashinanena, mbyoka hayi longithwa unene kaanafaalama oshowo kaantu momagumbo okupulula, okuteya, okukuna noshowo okulonga iilonga oyindji.

Aanafaalama ohaya kunu iikunomwa yomaludhi gi ili nogi ili. Ngaashi omatama, oonyanga, uuna wamundesha, iihakautu nayilwe wo yi ili noyi ili.

Aantu oyendji mongaashingeyi oyena uundama wawo moka haya tekula oohi dhawo. Ohaya tula mo nduno omeya kehe koshiwike nenge kehe komwedhi shiikwatelela kuundjolowele woohi.

Omahala ogendji gomainyanyudho ,ohaga kala ga tungwa pooha dhomeya, nuuna nduno aatalelipo ta yeya oku talela po, ohaya kala puupundi wuli pondje, yo taya talataala nduno eshito nkene lyoopala.

Aanafaalama oyendji koombinga noombinga ohaya kunu iimeno yiili noyiili ngaashi omatama, oonyanga , omapungu nayilwe oyindjiyindji.

Oonduli odho dhimwe dhomiinamwenyo yomokuti hadhi adhika moshikunino shiinamwenyo mEtosha moNamibia. Iinamwenyo mbika ohayi nana aatalelipo okuza koombinga noombinga.

Aanafaalama oyendji mongaashingeyi, ihaya longo we nuudhigu moku kokeka iikunomwa yawo. Ohaya longitha omukalo gopashinanena, oku kokeka iimeno yawo unene tuu mbyoka ihayi pumbwa oonte dhetango odhindji.

Omahala ogendji gomatalelepo ohaga kala gena ehala lyontumba lyokwinyanyudha lyatungwa nawa mokuti lyo otali monika naw nonkondo.

Oondundu odho dhimwe dhomiishitwa mbyoka iiwanawa. Koondundu ohaku mene oomwiidhi nosho woo omano. Ohadhi gandja woo omalukalwa kiinamwenyo yiili noyili.

Aantu mongashingeyi uuna omvula ya loka nawa, oondombe niishana ohayi kala yuudha omeya, yo taya kakwata nee oohi taya longitha oonete nosho woo iimbamba.

Aantu yamwe ohaya tungu amagumbo gawo koondundu. Oshoka kaye hole pomahala mpoka puna omakudhilo. Koondundu ohaku kala ku imwenenena nawa. Ohaya kala taya tala eshito nkene lyoopala.

Aazayizayi okuza kiilongo ya yoolokathana, ohayeye mo Namibia komahala hoka Kuna oondundu tayeya okutala nkene eshito lyoopala. Oondundu ohadhimonika nawa unene tuu ngele kwamena iimeno yaziza nawa.

Aanafalama oyendji mongaashi ihaalongowe nuudhigu oshoka opuna omashina ngoka haga longo iilonga tageendelele ngaashi omambakumbaku ngoka haga longithwa okuhelela iimeno nosho woo okupulula.

Komahala ogendji gomainyanyudho ohapu kala puna uutala, muna iipundi niitaafula yoku kuutumba nohapu kala puna uundama womeya gokumbwinda.

Ongandu osho oshinamwenyo shoka hashi kala momeya ano momulonga, oshinamwenyo shika oshanika oshiponga kiinamwenyo iikwawo noshowo kaantu oshoka ohashi lyana.

Aatalelipo uuna taya ka talelapo kehala lyontumba oha yeya niiyenditho yawo ya humbata kehe shimwe. Ohaya talelepo unene komahal hoka kuna oondundu.

Oonzi odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo mbyoka hayi tekulwa unene kaanafaalama nosho wo kaantu momagumbo. Oonzi ohadhi gandja iipa mbyoka hayi longithwa okuninga oongaku nayilwe oyindji.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu oshoka opuna uushina mboka hawu longo iilonga tawu endelele ngaashi, okukuna, okuyugula omwiidhi nayilwe oyindji.

Aantu oyendji mongaashingeyi ohaa tekula oohi pamikalo dha yoolokathana. Yamwe oyena uundama moka haye dhi tekulile, yo taye dhi pele mo nduno iikulya opo dhi wape okukoka.

Aanafaalama oyendji ohaya munu oohi ano ye na uundama moka haya munu oohi dhomaludhi gayoolokathana. Ohaya longitha oonete opo yedhi yuule mo uuna dhakoko.

Oondundu odho dhimwe dhomiishitwa iiwanawa mbyoka hayi opaleke eshito. Kondundu ohaku kala kwamena omwiidhi nosho wo iimeno yilwe po. Ohadhi gandja woo omalukalwa kiinamwenyo yi ili noyi ili.

Oondudu odho dhimwe dhomii shito iiwanawa yoka hayi nana nokuli aatalelipo okuza koma hala ga yoolokathana. Koondundu ohaku kala kwa mena omwiidhi nosho wo iimeno yi lwepo ya yoolokathana.

Aantu oyendji mongashingeyi oyena uundama moka haya tekula oohi dhawo. Ohaya tekula oohi dhomaludhi gi ili nogi ili, ngaashi omakende nadhilwe odhindji.

Aantu oyendji komahala gi ili nogi ili oyena oondama moka haya tekulile oohi dhomaludhi ga yoolokathana. Ohaya tekula oohi dhi li momwaalu ogundji. Ohaye dhi pele mo nduno iikulya, yo taye dhi kwata mo nduno uuna dha koka.

Aanafalama mongashingeyi yamwe oha longitha omukalo gwoku tula uumeno wayo muundama moka tawu mono omeya okuza moondama. Ano taya longitha omukalo gwopashinanena.

Aantu oyendji koombinga noombinga, oyena oondama moka haya tekula oohii. Ohaya tekula oohi dhomaludhi ga yoolokathana taye dhi pelemo nduno iikulya nuuna dha koko, oha ye dhi yawulamo noonete.

Aanafalama oyendji mongaashingeyi oya pyokoka mokukuna iimeno yomaludhi gayoolokathana. Ngaashi; omatama, oonyanga, omamengo, noshowo yilwe oyindji.

Aantu oyendji mongashingeyi oyena uundama moka haya tekula oohi dhawo. Ohaya tekula oohi dhili momwaalu ogundji taye dhi pele mo nduno iikulya nuuna dha koko ohaye dhi kwata mo noonete.

Aantu oyendji mongashingeyi ohaya tekula oohi momadhiya, ngoka yega nduluka po. Ngele dha koko ohadhi hugwa mo, aantu etaya landitha nenge dhi ningi oshiyelelwa shaanegumbo mboka.

Oondundu ohadhi nana aatalelipo okuza kiilongo yayolokathana ta yeya okutala nkene eshito lyoopala nekumithi. Oondundu ohaku kala kwamena omwiidhi noshowo iimeno yilwepo.

Aanafaalama oyendji mongaashingeyi oya ningilwa iilonga yikale iipu, oshoka opuna omashina ngoka haga longo iilonga taga endelele, haga pulula, haga teya noshowo iilonga oyindji.

Aanafalama oyendji ohaya kunu iikunomwa yomaludhi ga yoolokathana ngaashi omboga yopashinanena, omatama, omapungu, oonyanga nayilwe wo oyindji.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu molwashoka opuna omashina ngoka haga longo iilonga taga endelele. Uushina mboka ohawu vulu okupulula, okuteya nosho wo okumwa omwiidhi.

Momagumbo gopashinanena, ano momagumbo go moondoolopa, ohamu kala tamu monika nawa, muna uupundi nuutafula wa hongwa miiti, mo omuna woo omasipili noshowo yilwe tayi monika nawa.

Omakodhi ogo gamwe gomiikwamawawa mbyoka hayi tuka mewangandjo. Iinamwenyo mbika oyi hole puundombe womeya tayi ya okukonga omeya nohayi yakula wo uuyuhwena momagumbo.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yomaludhi gili nogiili ohaya kunu iimeno yimwe mbyoka ihayi pumbwa oonte dhetango na ohaya longitha oothayila osho wo oonete okuyi sikila opo yaamone oonte dhetango odhindji.

Aantu moofaalama dha yoolokathana ohaya kunu iikwamboga yo maludhi ga yoolokathana wo ngaashi omboga, omapungu, omakunde na yilwe oyindji.

Oombaka odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo ndyoka hayi tekulwa kaanafalama noshowo kaantu komagumbo. Oombaka ohadhi vala uumbaka uushona wuli momwaalu ogundji.

Aanafaalama oyendji ohaya kunu iikwamboga niiyimati yomaludhi ga yoolokathana ngaashi omatama, oonyanga, omapungu, omakunde, omaMango nayilwe oyindji.

Aantu oyendji koombinga noombinga, ohaya tekula oohi dhomaludhi ga yoolokathana, haye ga tekula moondama. Ohaye dhi pele mo nduno iikulya opo dhi wape okukoka.

Ongolo osho shimwe shomiinamwenyo yomokuti hayi adhika moshikunino shiinamwenyo ano mEtosha moNamibia, oshinamweno shika konyala sha faathana noondongi ashike sho ohashi kala mokuti.

Aantu oyendji mongaashingeyi, ohaya tekula oohi kuyo yene, ano yena oondama moka ha yedhi tekulile. Ohaye dhi pelemo nduno iikulya, yo taya lundulula omeya uuna sha pumbiwa.

Aantu kombinga nombinga dho shilongo oyen oondama moka haya tekula oohi dho maludhi ga yoolokathana. Ohaya dhi pelemo nduno iikulya opo dhi wape oku koka, nuuna dha koko ohaye dhi kwatamo opo yaka landithe.

Oondundu odho dhimwe dhomiishitwa iiwanawa, mbyoka hayi nana aatalelipo okuza koombinga noombinga taye ya okutala nkene eshito lyoopala.

Oondundu odho dhimwe dhomi shitwa iiwanawa mbyoka hayi nana nokuli aatalelipo okuza kiilongo ya yoolokathana tayeya okutala nkene eshito lyo opala. Moondundu ohamu kala omwiidhi niimeno yilwe ngaashi omano.

Mongashingeyi omuna omashina ngoka haga longo iilonga taga endelele ngaashi omashina gokupulula, gokututa evi noshowo okulonga iilonga yi ili noyi ili.

Aanafalama oyendji koombinga noombinga ohaya tekula oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi vala omayi ngoka haga ka landithwa opo aantu ya vule okwiimonena iiyemo.

Aantu mongashingeyi oyena uundama moka haya tekula oohi, ohaye dhi tekula momwalu ogundji yo taye dhipelemo nduno iikulya opo dhi vule oku koka nuna dhakoko ohaye dhi kwatamo nonete.

Aatalelipo uuna taya zi kiilongo ya yoolokathana ohaya kala yena uutenda niihawuto yawo. Uutenda ohayewu yala pehala lyontumba uuna kwatoka opo yavule okulala nongula taya tsikile nolwendo lwawo.

Aanafaalama oyendji ngaashingeyi ihaya longowe nuudhigu oku tekela iimeno yawo. Ohaya longitha nduno omukalo goku tula ominino dhomeya moondjila opo dhi wape oku tekela iimeno.

Aantu mongaashingeyi ohaya tekulile oohi moondama. Ohayedhi pelemo iikulya opo dhi vule oku koka eta ye dhi kwata mo noonete ya ka landithe.

Mefuta omuna oohi dhomaludhi gayolokathana dhimwe oonene nadhimwe oshona. Mefuta ohamu kala wo iimeno yili kohi yefuta. Efuta olina omeya ngoka haga inyenge kehe ethimbo.

Aataleli po okuza kiilongo yayoolokathana, ohayeya moNamibia tayeya okutala oondundu ano nkene eshito lya opala, oondundu ohadhi monika nawa noonkondo.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomitekulwa naamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaanafalama noshowo kaantu momagumbo. Oondjuhwa ohadhi vala omayi naantu ohaye kega landithapo opo yi imonene iiyemo.

Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo yomokuti hayi adhika moshikunino shiinamwenyo mEtosha moNamibia. Oshinamwenyo shika oshina othingo onde nomagulu omale.

Aantu oyendji mongaashingeyi oye na uundama moka haya tekula oohi dhomaludhi gayoolokathana. Ohaye dhi pele mo nduno iikulya, etaya lunduluka omeya ethimbo nethimbo.

Onkanga oyo yimwe yo miitekulwa namwenyo mbyoka hayi tekulwa kaanafaalama noshowo kaantu momagumbo . Oshinamwenyo shika osha pumba noonkondo . Ohashi landithwa woo opo aatu yi imonenemo iiyemo

Aantu oyendji ngashingeyi oya pyokoka moku tekula oohi . Oyena uundama moka haya tekula oohi dhomaludhi gi ili nogi ili ,tayedhi pelemo nduno iikulya nuuna dha koko oha yedhi kwatamo noonete.

Pomahala ogendji gomainyanyudho ohapu kala uutala wu na uupundi nuutaafula wa nuninwa aatalelipo , oha pu kala wo uundama womeya wo ku mbwinda.

Miikunino yiinamwenyo ngaashi mEtosha moNamibia ohamu adhika omaludhi giinamwenyo yomokuti ga yoolokathana ngaashi oondjamba, oonduli, uumenye noshowo yilwe.

Oongolo odho dhimwe dhomiinamwenyo yomokuti mbyoka hayi adhika mEtosha moNamibia, ano moshikunino shegameno. Oongolo odhi hole mpoka puna uundambo womeya nodhi hole oku kala pamwe.

Oongombe odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo, mbyoka hayi tekulwa kaanafaalama noshowo kaantu momagumbo. Oongombe ohadhi zi omahini, noshowo onyama, ohadhi vulu wo okulandithwa, opo aantu yi imonene iiyemo.

Aantu oyendji mongashingeyi ohaya tekula oohi kuyo yene. Ye na ano uundama moka haye dhi tekula yo taye dhi pele mo nduno iikulya nuuna dha koko ohaye ke dhi landitha nosho wo oku ka lya.

Aantu oyendji koombinga noombinga oyena uundama moka haya tekula oohi dhomaludhi ga yoolokathana. Ohaye dhi pele mo nduno iikulya opo dhi vule okukoka. Nuuna dha koko ohaye dhikwata mo etaya kalanditha noshowo okukalya.

Okamenye osho oshinamwenyo shomokuti hashi adhika mEtosha moNamibia ano moshikunino shiinamwenyo. Okamenye ohaka gandja iipalutha kaantu nokiinamwenyo iikwawo.

Aanafalama ohaya kunu iikunomwa yomaludhi gi ili nogi ili. Opuna iimeno yimwe mbyoka ihayi pumbwa onte dhetango ashike ohaya longitha omukalo gopashinanena okuyi kokeka nawa.

Momagumbo ogendji gopashinanena, omuna oondunda dhokulala dhoka hadhi kala dha longekidhwa nawa pamuthika gopombanda, ohamu kala woo oosikopa nuutafalu wa hongwa miipilangi.

Pomahala ogendji gomainyanyudho oha pu kala iipundi yili metala , opo uuna aatalelipo ta yeya nena ohaa kuutumba metala moka. Oha pu adhika woo uundama wokuyoga mono aantu haa yi yakambwinde.

Aanafaalama oyendji mongaashingeyi ihaya longo we nuudhigu oshoka opuna omashina ngoka haga longopo iilonga ngaashi okuhelelapo omwiidhi, okuhelela, okupulula nayilwe wo oyindji.

Oongandu oyo yimwe yomwiinamwenyo iikookoloki mbyoka hayi kala momulonga, iinamwenyo mbika oyanika oshiponga unene kaantu noshowo kiinamwenyo ilwe iikwawo

Aanafaalama oyendji ya za koombinga dha yoolokathana ohaya kunu iikunomwa yomaludhi gi ili no gi ili. Ohaya kunu ngaashi omapungu, omakunde, omatama ,oonyanga nayilwe oyindji opo ya vule oku ihupitha.

Oondeina odho dhimwe dhomishitwa mbyoka hayi monikitha eshito nawa. Ohadhi adhika komukunkulofuta ngashi koSwakopo nOmbaye.

Uudhila owu li pamaludhi ogendji ga yoolokathana. Opu na mboka uushona nosho woo oondhila oonene. Oha wu kala tawu tuka mewangandjo nokulya iilya momapya pethimbo lyoku teya.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo mbyoka hayi tekulwa kaanegumbo nokaanafalama. Uuna oondjuhwa dha tendula uuyuhwena, uuyuhwena oha wi ikalekelwa etawu pewa iikulya nomeya opo wu koke.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi ohaya kunu iimeno yomaludhi ga yoolokathana ngaashi iilya, omakunde, omapungu, omatama, oonyanga nayilwe wo oyindji.

MoNambia omuna esiku lyo nomenawina ano lya nuninwa oku tsika omiti. Mesiku ndyoka aantu okuza kombinga noombinga dhoshilongo ohaya kunu omiti pomahala ngoka pwa mbugapala.

Aantu yamwe ohaya kutha iifalaganya, nenge omayemele, e taya tulamo omeya nokutekula oohi, nenge oontangu. Nuuna dhafa dhakoka, ohayedhi tula moondama, dhi kokelele, dho dhiwape okuliwa.

Oondundu odho dhimwe dhomiishitwa mbyoka hayi opaleke eshito. Koondundu oku na omamanya haga tatuka . Haga tatuka, uuna omvula tayi loko nenge pawushitwe.

Aanafalama ohaakunu iimeno yomaludhi gayolokathana, opuna iimeno yimwe mbyoka iha yi pumbwa oonte dhetango odhindji, naanafalama ohaalongitha oonete okwiisikila opo kaayimone oonte dhetango odhindji.

Efuta olyo limwe lyomiishitwa iiwanawa mbyoka hayi nana nokuli aataleli po okuza kiilongo yayoolokathana taye ya okutala nkene eshito lyoopala.

Aantu komahala gili no gili oyena oondama moka haya tekula oohi, oha yedhi peyelemo nduno iikulya, etadhi koko opo dhi vule oku yapa iipalutha, yo yaka landithe wo ya monemo iiyemo.

Aantu oyendji mongashingeyi oyena uundama moka haya tekula oohi dhawo naaleli yoshilongo yopoondondo dha yoolokathana ohayeya oku talelapo aatekuli yoohi taya tala nkene taya longo.

Eshito oshinima oshiwanawa noonkondo. Oondundu odho dhimwe dhomiinima yeshito mbyoka hayi monikitha eshito lyoopala, ohadhi nana aatalelipo okuza komahala ga yoolokathana.

Omenye osho shimwe dhomiinamwenyo ndjoka hayi kala mokuti no moNamibia ohayi kala metosha ano moshikunino shiinamwenyo she gameno.